Ongombe oshinamwenyo sho momapya shina omagulu gane nomushila omule. Oongombe dhimwe odhina ooniga dha taalela mombanda, ongombe oyo yasimana momuthigululwakalo gwaawambo no hayi tu longele iilonga oyindji yindji yasimana.

Omvula ngele ya loko aantu ohaa kutha omambakumbaku etaya pulula momapya gawo konima sho embakumbaku lya pulula ohaya kutha nee ombuto dhomaludhi nomaludhi etaya kunu momapya gawo iilya ,omakunde, omapungu, oofukwa nosho tuu.

Moshikunino omehela moka hatukunu iipalutha yetu yakehe esiku, oha tukunumo iiyimati, iikwambonga, oha tuvulu wo oku tsikamo nomiti dhomaludhi nomaludhi , ombuto dhi hatukunu moshikunino odha ikolelela kutya otuna ohokwe mokukutha shike.

Ongombe oshinamwenyo shomomapya shina omagulu gane nomushila omule, oongombe dhimwe odhina ooniga dhimwe kadhina sha. Ongombe oyili ya simana momuthigululwakalo gwaawambo nohayi tu longele iilonga oyindji ya simana.

Omvula ngele oya loko unene sha pitilila, omulonga ohagu udha. Omeya ohaga panuka mo nee e taga panukile momikunda dho popepi. Aakalimo yomomikunda ndhino ohaya fulu nduno e taya ningi omithima. Omeya ngano e taga talama mo. Ohaye ga longitha nee iilonga oyindjiyindji ya simana.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Iikwamboga ongaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha, iihakautu, iikapa nosho tuu. Iiyimati ongaashi omakwaava, omayapula nosho tuu. OHamu vulu wo okumenekwa omiti dhomizile noongala.

Ondundu oyo ya ningwa momamanya ga londathana. Moondundu ohamu adhika . Ondundu wo ohayi nana aatalelipi okuza kiilongo niilongo opo yeye ya tale ondundu shimwe oonfupi dhimwe oonde.

Omuntu ngele okwa mono ehala lye lyili pontumba ahala oku ningapo okakunino ke, oha kutha nee embakumbaku eta pulula evi lye. Oha kutha nee uuhoho eta tulapo nombuto dhokwaalukehe eta kunu moka kunino ke.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya ,ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho paantu shoka shina omawawa nomalwenya

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Konima ngele embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha nee oombuto dhokwalukehe, ndele etaya kunu momapya gawo, iilya, omatama noonyanga, oofukwa, nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya, ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalwenya no mawawa nande ihashi tuka, ondjuhwa oha yi ningilwa nee oshikuku hoka hayi kala tayi yekulilwa, tayi pelwako iikulya nomeya Oha yi tupe nee onyama nomayi.

Aakalimo yomo mikunda dhili popepi nomilonga oyo aakalimo yena elago. Aalumentu nenge aakintu mboka yena uupenda ohaya kutha ne oonete eta ya ka kwata oohi dhawo ndhoka dhimwe haya fala momagumbo gawo yaka lye onga omweelelo dhimwe ohaya fala komahala go mangeshefelo.

Mokuti omo mehala moko hamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomaludhi nomaludhi mboka ha kutiwa iiyamakuti. Ohamu kala nee iiyamakuti ngaashi oonkoshi, oondjamba, uudhila, omayoka nosho tuu.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha embakumbaku etaya pulula momapya gawo. Konima embakumbaku ngele olya pulula ohaya kutha oombuto dhomaludhi nomaludhi etaya kunu momapya gawo, Iilya, oofukwa, omatama noonyanga dhokwaalukehe shiikolela kutya owa hala okukuna shike.

Ondjuhwa oshinamwenyo shomomapya ,ondjuhwa oshinamwenyo shompaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa tashi pewelwa ko omeya niikulya ondjuhwa ohayi tupe nee onyama nomayi.

Ondjuhwa oshinanwenyo sho momapya. Oshinanwenyo shopaantu shoka shina omalwenya nomawawa. Ohayi ningilwa oshikuku hoka hayi kala tayi pewelwa ko iikulya nomeya. Ohayi tekulikwa onyama nomayi.

Aakalimo mboka yeli popepi nomulonga oyo aakalimo yena elago. Aakiintu naalumentu mboka yena uupenda ohaya kutha oonete e taya kakwata oohi dhawo, dhoka dhimwe haya fala momagumbo gawo dhomweelelo, dhimwe taya fala komahala gomangeshefelo yakalandithe iimaliwa yawo.

Omvula ngee yaloko unene sha pitilila, omulonga ohagu udha. omeya ohaga panukile nee momikunda dho popepi, aakalimo yo momikunda muno ohaa kutha nee oonete etaya kwata oohi dhawo, dhoka dhimwe haa ningi dhawo dho meembo dho sheelelwa, dhimwe ohaa fala komahala go mangeshefelo.

Omvula nge yaloko aantu ohayakutha ne omambakumbaku etaya pulula omapya gawo, konima sho embakumbaku lyapulula mepya aantu ohayakutha oombuto dhomaludhi nomaludhi etayakunu momapya gawo.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iimwno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomaludhi nomaludhi mbyoka hakutiwa iiyamakuti. Iiyamakuti mbika oyo nee oondjamba ,oonduli, uudhila nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya, ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalwenya no mawawa, ndele ihashi tuka. Ohashi ningilwa nee oshikuku hoka hashi kala sha tulwa tashi tekulilwa ko, ohashi pewelwako nee iikulya, nomeya.

Ondunda oya ningwa momamanya. Ohaku adhika iimeno yomaludhi yomaludhi mo momakololo ngano goondundu ohamuzi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu odho hadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo opo yeye yatale oondundu, dhimwe ohayedhi londo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati, niikwamboga. ohamu woo nomiti dhomizile noongala, ohamu kunwa nee iikwamboga ngaashi, oonyanga, omatama, iihakautu, uuna wamundesha nosho tuu.

Omvula ngele oya loko unene epitilila, omeya ohaga udha momulonga. Omeya ohaga panukile momilonga etaga panukile nomikunda dhopopepi. Aakwalimo yomomikunda ndhino ohaya fulu omithima moka hamu talama omeya ngaka , ngoka haya kala taya longitha iilonga oyindji. Ohaya kwatamo wo oohi.

Omvula ngele oyaloko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula omatsa gawo. Konima sho ya pulula omatsa gawo ohaya kutha oombuto dho maludhi nomaludhi etaya kunumo momapya gawo iilya, omakunde, oofukwa, omapungu nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu mene iimeno ngaashi iiyimati niikwamboga. Iimeno mbika oyo hayi tu palutha moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu wo oku yi fala komahala gomangeshefelo, opo tuka landithe mo iimaliwa yetu.

Omvula ngele ya loko, unene uuna sha pitilila, omulonga ohagu udha omeya. Omeya ngano ohaga panukile momikunda dhopopepi moka aakalimo yomomikunda ndhino haya fulu omithima moka hamu talama omeya ngano. Omeya ngano ohaye ga longitha iilonga oyindji, yo ohaya kwata mo wo noohi.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku moka hashi kala tashi pelwa ko iikulya nomeya. Ondjuhwa ohayi tekulilwa nee omayi nonyama.

Owuna ohokwe no kuna, pululitha okahala koye keli konima yaandjeni, eto ningi okakunino koye okashona, moka tokunumo iiyiimati, iikwamboga, oto vulu woo oku kuna mo nomiti dhomizile dhokwalukehe.

Ondundu oyo oyaningwa momamanya giilonda. Ohaku adhika nee iimeno yomaludhi nomuludhi, mo ohamu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu okuna dhoka oofupi ko okuna dhimwe oonde. Oondundu dhino ohadhi etamo aatalelipo okuza kiilongo niilongo mboka haya eta iimaliwa moshilongo yeye ya tale oondundu dhika.

Aakalimo mboka yeli popepi nomulonga oyo aakalimo yena elago. Aakiintu naalumentu mboka yena uupenda ohaya kutha nee oonete eetaya ka kwata oohi dhawo dhoka haya fala momagumbo gawo dhimwe ohaya fala komahala gomangeshefelo ya ka landithe iimaliwa yawo.

Omvula nge oya loko unene sha pitilila omeya ohaga panukamo mo mulonga. Ohaga panukile nee mo mikunda dho popepi. Aakalimo yo momikunda dhino ohaya fulu noku ninga nee omithima moka hamu talama omeya ngaka. Moka haya kwata Oohi, omeya ngano oha yega longitha iilonga oyindjiyindji.

Okuti omo mehala moka hamu adhikwa iimeno yomaludhi nomaludhi mo ohamu adhika wo iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Ngaashi oonkoshi, oondjamba, uudhila, omayoka, uumenye nosho tuu. Iinamwenyo yimwe mbika ohayi li onyama yimwe ohayi li omwiidhi.

Mboka haya zi popepi nomilonga oyo oyena elago enene. Aakintu naalumentu mboka yena uupenda ohaya kutha nee oonete eta ya kakwata oohi dhawo. Dhoka haya fala dhimwe momagumbo gawo yakalye onga oshiyelelwa, dhimwe ohaya fala komahala gomangeshefelo opo yakalandithemo iimaliwa yawo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalweenya nomawawa, ohashi ninhilwa ne oshikuku hoka hashikala tashi tekulilwa tashi pewelwako omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tupe omayi nonyama.

Omvula ngele oyaloko unene shapitilila, omulonga ohagu udha. Omeya ohagapanukamo nee etapanukile mimikunda dhopopepi. Aakalimo yomomikunda dhino ohaaningi nee omithima moka hamutalama omeya ngaka. Ohayakwatamo oohi nomeya ngaka ohayegalongithaa iilonga oyindji yindji.

Ondjuhwa oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalwenya. Ondjuhwa ohayi ningilwa nee oshikuku moka hayi kala tayi tekulilwa, tayi pewa iikulya nomeya . Ondjuhwa ohayi tekulilwa onyama nomayi.

Mokuti omo mehala moka mwa thindakana . Ohamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomaludhi nomaludhi mbyoka hakutiwa iiyamakuti. Ohamu adhika iiyamakuti ngaashi oongolo, oondjamba, oonkoshi, uudhila ,omayoka nosho tuu.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iiimeno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomalushi nomaludhi mbyoka hakutiwa iiyamakuti. Ohamu adhika oondjima, oongolo, oondjamba, oonkoshi, uudhila, omayoka nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu woo oku tsikwa nomiti dhominzile nenge dhakwaalukehe. Ohamu kunwa nee iiyimati ngaashi, omiti dho makwaava, oongongo, nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa. Koshikuku huka ohashi kala tashi pewelwako omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tupe nee onyama nomayi.

Miikunino omo mehala moka hatu kunu iipalutha yetu ya kehe esiku, ohatu kunu mo iikwamboga, iiyimati, ohatu vulu woo oku tsika mo nomiti dhomizile. Ohatu kunu mo iikwamboga ngaashi oonyanga, oomboga, omatama, iihakautu uuna wamundesha nosho tuu.

Ondondu oya ningwa momamanya gi ilonda. Ohaku adhika kwa mena iimeno yomaludhi nomaludhi , omathimbo gamwe momakololo gayo ohamu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu dhimwe oomfupi, dhimwe oonde.

Oondundu odha ningwa momamanya gi ilonda. Ohaku adhika iimeno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi kwathele oku eta aatalelipo okuza kiilongo niilongo mboka ha yeya ya tale oondundu ndhika. Opuna oondundu oonde dhimwe oofupi.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula momapya gawo. Konima sho embakumbaku embakumbaku lya pulula, aantu ohaya kutha oombuto dhomaludhi nomaludhi etaya kunu momapya gawi iilya ,oofukwa, omapungu nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya ,ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashiningilwa oshikuku moka hashi kala tashi tekilulilwa ohashi kala nee pewelwa ko iikulya nomeya oondjuhwa ohadhi tekulilwa onyama nomayi.

Aantu mboka haya zi popepi nomulonga oyena elago enene. Aakalimo aakiintu naalumentu mboka yena uupenda ohaya kutha oonete etaya kakwata oohi dhawo dhomweelelo, dhimwe mwaandhono haya fala komangeshefelo.

Ondundu oyo ya ningwa mo mamanya gilonda .Kondundu ohaku adhika iimeno yomaludhi no maludhi. Mo mondundu oha muzi iinamwenyo yomaludhi no maludhi. Oondundu ohadhi nana aatalelipo yo kuza kilongo nilongo mboka ha yeta iimaliwa moshilongo ye yatale oondundu ndhika.

Ongombe oyo oshinamwenyo shopaantu. Ongombe oyo oshinamwenyo shomomapya, shoka shi na omagulu ge li gane nomushila omule. Oongombe dhimwe odhi na ooniga dha taalela mombanda, dhimwe kadhi na sha. Ongombe ohayi tu pe nee onyama nomahini noshipa shawo ohashi longithwa onga ombanza yokuzala.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi. Niinamwenyo yomaludhi nomaludhi mbyoka haku tiwa iiyamakuti. Oonkoshi, oondjamba, oonduli , oongolo, uudhila nomayoka.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipalutha yetu ya kehe esiku. Ohatu kunu mo iiyimati niikwamboga. Ohatu vulu wo okukuna mo nokutsika mo omiti dhomizile noongala.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomuunamapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku moka hashi tekulilwa tashi pewelwa iikulya nomeya. Ondjuhwa oshinamwenyo hashi tekulilwa onyama nomayi.

Ondundu oya ningwa momamanya ohapu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi mo mondundu ohamu zi wo iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Opu na oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi ndhoka hadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, opo ye ye ye dhi tale ye ete iimaliwa moshilongo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi kala tashi tekulwa shili koshi kuku hoka hashi pewelwa omeya niikulya. Ondjuhwa oyina nee omalwenya nomawawa nande ihayi tuka.

Oshikunino omo mehala moka hatu kunumo iipaluthomwa yetu ya kehe esiku . Omakunde, oonyanga nomatama, iihakautu, iikapa nosho tuu. Ohatu vulu oku tsikamo woo omiti dhomizile, omiti dhomakwaava, oongongo nomiti dha kwalu kehe.

Aakalimo mboka yeli po pepi nomulonga, oyo aakalimo yena elago. Aakiintu naalumentu mboka yena uupenda, ohaya kutha ne oonete, etaya ka kwata oohi dhawo, dhoka dhimwe ha ya fala momagumbo gawo dhomweelelo, dhimwe ohaya fala wo komahala gomangeshefelo, yaka landithe iimaliwa yawo.

Omvula ngele oya loko, aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Konima sho aantu ya pulula omapya, ohaya kutha oombuto dhomaludhi nomaludhi etaya kunu momapya gawo. Iilya, omakunde, oofukwa, omapungu nosho tuu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shoka shina omagulu geli gane nomushila omule, oyina omayala omatokele nomaluudhe. Ongolo ohayi li omwiidhi nohayi nu omeya ngoka haga adhika momakuti.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipalutha yetu ya kehe esiku. Iipalwitha mbika ongaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha niihakawutu. Ohatu vulu wo okukuna mo omiti dhomaludhi nomaludhi ngaashi omikwaava, omimengo nosho tuu.

Aakalimo mboka ye li popepi nomulonga oyo aakalimo ye na elago. Aakiintu naalumentu mboka ye na uupenda ohaya kutha nee oonete e taya ka kwata oohi dhawo, ndhono dhimwe haya fala momagumbo gawo dhomweelelo dhimwe taya fala komahala gomangeshefelo.

Omvula ngele ya loko uunene sha pitilila. Omeya ohaga panukamo momulonga, ohaga panukile ne momikunda dhopo pepi. Aakalimo yomikunda dhopopepi ohaya kutha ne oonete etaya kwata oohi dhawo.

Oshikombo osho oshinamwenyo shomomapya shoka shina omagulu gane nomushila omuhupi . Iikombo yimwe oyina ooniga yo yimwe kayinasha . Iikombo ohayili nee omwiidhi nomafo gomiti dhimwe. Iha yitupe nee omahini nonyama .

Moshikunino omo meha moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu woo oku tsikwa omiti dhomaludhi nomaludhi. Ohamu kunwa iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, iihakautu ,uunawamundesha . Ohamu kunwa woo nomiti dho mi Guava

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iipalutha yetu ya kehe esiku. Hatu kunu mo iikwamboga niiyimati, ohatu vulu wo oku tsikamo omiti dho maludhi nomaludhi. Oonyanga, omatama, iihakautu, iikapa, uunawamundesha, omagvaava, omamango, oongongo. Ohatu vulu wo oku landitha iinima mbino ya mena.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomomapya, shi na omagulu gane nomushila omule. Oongombe dhimwe odhi na ooniga dha taalela mombanda. Ongombe oya simana uunene momuthigululwakalo gwaawambo, no hayi longithwa iilonga oyindji yindji ya simana.

Ondundu oya ningwa momanya ga londathana kondundu ohaku adhika iimeno yomaludhi nomaludhi mo ohamu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi po opuna opuna oondundu oofupi dho dhimwe oondundu oonde.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya. ondjuhwa oshinamwenyo sho paantu shoka hashi ningilwa oshikuku, mpoka hashi kala tashi tekulilwa ohashi kala tashi pelwako omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tupe nee omayi nonyama nohayi vala nuuyuhwena mboka hawu tenduka wukaninge oondjuhwa oonkwawo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalwenya nomawawa. Ondjuhwa ohayi ningilwa oshikuku moka hayi kala tayi tekulilwa. Ethimbo limwe ohayi ethwa yi ka yange iikulya yayo mepya. Ondjuhwa ohayi tupe omayi nonyama.

Oshingulu oshinamwenyo sho momapya. Oshingulu oshinamwenyo shopaantu shoka shina omagulu geli gane nokashila okahupi. Oshingulu ohashi tekulilwa ne onyama , ohashi ningilwa okagunda hoka hashi kala tashi pewelwa iikulya nomeya.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etay pulula omapya gawo. Konima ngele embakumbaku lya pulula, aantu ohaya kutha nee oombuto dho maludhi nomaludhi, etaya kunu mpoka pwa pululwa ku mbakumbaku.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya, ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku, hoka hashi kala tadhi tekulilwa, hoka hashi pewelwa omeya, niikulya. Ondjuhwa oha yi te kulilwa nee onyama nomayi.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee embakumbaku etaya pulula momapya gawo. Konima sho embakumbaku lya pulula ,aantu ohaya kutha nee oombuto dhomaludhi nomaludhi etaya kunu momapya gawo iilya, omakunde ,oofukwa nosho tuu.

Mokuti omo mehala moka muna omiti dhomaludhi nomaludhi niinamwenyo yomaludhi mbyoka hakutiwa iiyamakuti. Omuna nee iinamwenyo yomaludhi ngaashi, oongolo, oondjamba, oonduli, uudhila, omayoka nosho tuu.

Omvula ngele oya loko, aantu ohaya kutha omambakumbaku e ta ya pulula omapya gawo. Konima shampa embakumbaku lya pulula, aantu ohaya kutha oombuto dhomaludhi e ta ya kunu momapya gawo ngaashi iilya, oonyanga, omatama, oofukwa nomapungu shi ikolelela kutya omuntu okwa hala oku kuna shike.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa. Oondjuhwa ohadhi vala wo omayi ngoka haga ningi uuyuhwena mboka hawu kala tawu tekulwa wuninge oondjuhwa.

Aakalimo mboka yeli popepi nomulonga oyo aakalimo yena elago. aakiintu naalumentu mboka yena uupenda ohaya kutha nee oonete ndee taa kakwata oohi dhawo, dhoka dhimwe haa fala momaambo gawo osheelelwa dhimwe ohaa fala komahala go mangeshefelo ya kalandithi iimaliwa yawo.

Omvula ngele oya loko unene sha piitilila omeya ohaga panuka mo momulonga. Ohaga panukile nee momikunda dho popepi. Konima sho ga panukile pomikunda dho popepi aakalimo yomomikunda ndhino ohaya kutha oonete etaya ka kwata oohi dhawo.

Mepya omo mehala moka hamu kunwa iipalutha yetu ya kehe esiku. Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku nenge omatemo etaya pulula omapya gawo. Konima shoya pulula omapya ohaya kutha nee oombuto ngaashi iilya, omakunde, oofukwa nosho tuu etaya kunu momapya.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipalutha yetu ya kehe esiku. Ohatu kunu mo iikwamboga niiyimati, ohatu vulu wo oku tsika mo omiti dhomaludhi nomaludhi, oonyanga, omatama, iihakautu nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamukunwa iikwambonga niiyimati, hawuvulu wo okutsikwa nomiti dhokwalu kehe, hamukunwa iiyimati ngashi, omiti dhomakwava, omamengo, ongongo nosho tu hamukunwa iikwambonga ngashi onyanga, omatama, iihakawutu, uuna wandesha, iikapa nayilwe oyindji.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iimeno yomaludhi nomaludhi ,ohamu adhika wo iinamwenyo yomaludhi nomaludhi mbyoka haku tiwa iiyamakuti, oondjamba, oosino, uumenye, oonkoshi nosho tuu.

Oshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati, iikwamboga, ohamu vulu wo okutsikwa omiti dhomizile noongala. Ohamu kunwa iiyimati ngaashi, omiti dhomakwaava, oongongo, nomamengo. Ohamu kunwa oonyanga, omatama, oondungu, iihakawutu, uunonawamundesha nosho tu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa, tashi pewa omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tekulilwa onyama nomayi.

Omvula ngele yaloko uunene shapitilila omeya ohaga panukamo momulonga . Ohaga panukile momikunda dhopopepi. Aaakalimo mbano yopomikunda dhopopepi, ohaya fulu omithima moka hamu talama omeya ngaka, ngoka haya longitha iilonga oyindjiyindji okutekela iimeno, okunuwa kiimuna okuyoga noshotuu.

Ondundu oyo ya ningwa momamanya. Ohaku adhika iimeno yomaludhi nomaludhi mo ohamu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati ohamu vulu wo okutsikwa omiti dhomaludhi nomaludhi ohamu kumwa iikwamboga ngaashi oonyanga ,omatama, uunawamundesha iihakautu ,omiti dhomangwaava omamengo ,oongongo omiti dhomizile nosho tuu.

Ongobe oshinamwenyo shomomapya. Ongobe oshinamwenyo shopaantu shoka shina omagulu geli gane nomushila omule. Oongobe dhimwe odhina ooniga, dhimwe kadhinasha. Ongobe oha yi tupe nee omahini nonyama.

Moshikunino omo hatu kunu iipaluthomwa yetu yakehe esku. Ohatu kunu mo iikwamboga niiyimati. Ohatu vulu wo okutsikamo nomiti noongala. Ohatu kunu mo oonyanga, omatama, iihakautu omuti dho. akwaava nomamango nosho tuu.

Oshingulu oshinamwenyo shopaantu, oshingulu oshinamwenyo shomo mapya shoka shina omagulu geli gane nomushila omuhupi . Oshingulu ohashi tulwa koshigunda hoka hashi kala tashi tekulilwa onyama.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shoka shina omalwenya nomawawa, nande ihashi tuka. Ohashi ningilwa nee oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa. Ohashi tekulilwa omayi, nonyama.

Ondjuhwa oshinamwenyo sho momapya. Ondjuhwa oshinamwenyo sho paantu shoka hashi ningilwa oshikuku, hoka hashi kala tashi pewelako iikulya nomeya. Ondjuhwa ohayi tupe nee omayi nohayi tupe wo onyama.

Ongombe oyili ya simana nayi momuthigululwakalo gwaawambo. Ongombe ohayi tselwa poosa nopoohango. Ohayi tupewo omahini nonyama. Ohayi vuluwo oku longa momapya ngele omvula ya loko.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati, ohamu kunwa wo omiti dhomizile. Ohamu kunwa nee iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga niikwamboga ayike yokwalukehe.

Omvula ngele oyaloko, aantu ohaya kutha omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Ko nima sho embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha oombuto dhokwaaalu kehe shi ikolelela kutya oyaala okukuna shike, etaya kunu momapya gawo. Ohaya kunu mo nee iinima ngaashi oomboga, omatama noonyanga, iilya, oofukwa, omapungu nosho tuu.

Omvula ngele yalkko aantu ohaya kutha omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Omambakumbaku ngele gapulula omapya aantu ohaya kutha oombuto dhomaludhi nomaludhi opo yakune omapya gawo. Ohaya kunu oombuto ngaashi oofukwa, iilya, omakunde noombuto dhokwaalukehe.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Embakumbaku ngele olyapulula mepya aantu ohaya kutha oombuto dhokwaalukehe e taya kunu momapya gawo. Ohaya kunu mo iilya, omatama, oonyanga, oofukwa, omapungu nakehe shoka yahala.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunumo iipaluthomwa yetu yakehe esiku. Oomboga, omatama, oonyanga, ohamu kunwa wo nomiti dhuukwalukehe ngaashi omiti dhomikwaava, omamengo, oongongo nosho tuu. Ohamu vulu wo oku kunwa nokutsikwa oongala.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha nee omambakumbu etaya pulula omapya gawo. Ngele embakumbaku lya pulula epya aantu ohaya kutha nee oonbuto dhokwaalukehe ohaya kunu iikunomwa ngaashi oofukwa, omakunde ,iilya nakehe shoka yahala okukuna.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomomapya shina omagulu geli gane nomushila omule. Oongombe dhimwe odhina ooniga dhimwe kadhina ooniga, oongombe ohadhi tupe omahini nonyama yo noshipa shayo ohashi longihwa moku ninga omapaya, iikutu nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati, hamu vulu wo okutsikwa nomiti dhomizile. Ohamu kunwa iiyimati ngaashi oomboga, omakembindji, oonyanga, omatama, oondungu, omiti dhomakwava, omamango nosho tuu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shina omagulu gane nomushila omule. Oshina woo omayala omaluudhe nomatokele .Ongolo ohayi tupe nee onyama yo noshipa shayo ohashi longithwa nee mokuninga uupaya, omiya, noongaku.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iimeno oyindjiyindji, noshowo iinamwenyo oyindjiyindji, ngaashi; oongolo, oondjamba, oonkoshi, uumenye, nosho tuu. Iinamwenyo oyindji ohayi li omwiidhi, nayimwe ohayi li onyama.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa Iikwamboga niiyimati ohamu vulu woo okutsikwa nomiti dhimuzile. Ohamu vulu nee okukunwa omakunde omapungu ,oonyanga ,oomboga ,omatama nosho tuu.

Owuna ohokwe miimeno? Ninga oshikunino shoye nena, eto ningi ongeshefa yoye onene. Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga, iiyimati ohamu vulu wo okutsikwa omiti. Ohamu kala neh omatama, oonyanga, iihakautu, uunawamundesha nosho tuu, shiikololela kutya owuna ohokwe mushike, noombuto dhoka tadhi opalele.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku, e taya pulula omapya gawo. Ngele embakumbaku lyapulula mepya aantu ohaya kutha nee oombuto e taya tameka oku kuna omapya gawo. Ohaya kunu moo nee oofukwa, iilya, omakunde nakehe shoka ya hala.

Omvula ngele ya loko, aantu ohaa kutha ne omatemo e taa limi, nenge ya kuthe omambakumbaku, e taa pulula omapya gawo. Ohaa kunu mo ne iikunomwa ngaashi iilya, omakunde, omapungu niikunwa mo oyindji yindji kehe mbyoka ya hala.

Okuti, omo mehalaa moka muns omiti niinamwenyo yomaludhi nomaludhi, ngaashi oosino, oomenye, compound, uudhila, oondjamba no sho tuu. Omahala ngano oha ga Nana nduno aantu yo kiilongo nomahala gamwe opo ye ye ya tale iinamwenyo mbika.

Ondundu oyo ya ningwa momamanya gi ilonda. Kondundu haku adhikwa wo iimeno ya menako, ohamu zi wo iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, mboka haya eta iimaliwa moshilongo ye ye ya tale oondundu dhino. Okuna oondu du oofupi, dhimwe oonde.

Omvula ngele yaloko aantu ohaakutha omambakumbaku etaapulula omapya ngawo, ngele omambakumbaku nga pulula aantu ohaakutha oombuto etaakunu momapya ngawo. Ohaakunu iikunomwa ngaashi iilya, omakunde, omapungu nayimwe ndjoka yahala.

Mepya omo mehala moka hatu mono iipaluthomwa yetu ya kehe esiku, omakunde, oofukwa iilya nosho tuu. Omvula ngele oya loko , aantu ohaa kutha ne omambakumbaku, e taa pulula omapya gawo. Ohaa kutha ne oombuto dha kwalu kehe,

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati ohamu vulu wo okutsikwa omiti dhomizile ohamu kunwa iikwamboga yo kwaalukehe ngaashi oomboga dhookeembendja ,oomboga dhoospinach ,oondunga ,omatama nakehe shoka wa hala okukuna mo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga, iiyimati nomiti dhokwaalu kehe. Oto vulu woo oku tsika mo oongala dha kwaalukehe. Moshikunino ohamu tsikwa nee omiti ngaashi Omakwaava, Omamengo nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati, ohamu vulu wo okutsikwa oongala nomiti dha kwalukehe. Ohamu tsikwa ne omiti dhomikwava, omamengo nosho tuu. Iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, iihakautu, uunawamundesha nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu woo oku tsikwa oongala nomiti dhomizile. Moshikunino ohamu zi iinima oyindji mbyoka aantu haya fala komahala go mangeshefelo.

Ombula ngele oya loko unene sha pitilila, omulunga ohagu udha. Omeya ohaga panukile nee momikunda dho popepi. Aakalimo yo momikunda mono, ohaya fulu nee omithima opo ya kale yena omeya gawo ga gwana. Ngoka haya longitha okutekela iimeno, okunwa, okupa iimuna nosho tuu. Ohaya netemo nee noohi momeya ngano, taya fala komangeshefelo. Dhimwe taya ningi dhawo dho momagumbo.

Omvula ngele oya loko aantu oha kutha nee omambakumbaku eta pulula omapya gayo koniima ngele aantu oyapulu ohakutha ne ombuto dha kwalu kehe eta kunu omapya gayo iilya ,omakunde, oofukwa, omatama niinima yimwe shi ikolelela kutya owahala okukuna shike.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya hashi kala popepi naantu. Ondjuhwa ohayi tulwa nee koshikuku hoka hayi kala tayi pewelwa iikulya nomeya. Ohayi tupe nee onyama, yo ohayi tupe wo nomayi.

Omvula ngele oya loko, aantu ohaya kutha omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Konima ngele aantu ya pulula omapya, ohaya kutha nee oombuto dho kwalukehe e taya kunumo momapya gawo oomboga, omatama, oonyanga, iilya. Sha ikolelela kutya oya hala okukuna shike.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku eta ya pulula omapya gawo. Konima sho yapulula omapya gawo ohaya kutha oombuto dhookwalukehe shiikolelela kutya oyena ohokwe moshike ndele taya kunu omapya gawo.

Ndino omo mehala moka hamu vulu oku kunwa iikwamboga niiyimati. Iikwamboga ngaashi iihakawutu, omatama, oonyanga, uunawandesha nondungu. Nayilwe yomaludhi. Oha mu vulu wo oku kunwa omakwaava, omamengo, oombe nomiiti dhomi zile.

Owu na ohokwe niimeno? Kutya embakumbaku eto pulula ehala ndika wu na. Poyima ngele owapulula po, eta pu ningwa nanwa, tekela po omeya , eto tula po uuhoho wontumba, eto kutha oombuto dhakwalukehe, eto kunu ndhoka wa hala; oomboga, iilya, oonyanga nomatama, owahala oku tsika omiti nenge oongala? Kuna nena.

Oondjuhwa odho iinamwenyo shopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa tashi pewelwa ko omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tupe onyama nomayi.

Ongombe oshinamwenyo shomomapya noyili yasimana unene momuthigululwakali gwaawambo. Ongombe ohayi tupe nee omahini nonyama. Noshipa shawo ohashi vulu oku longithwa iinima oyindji ngaashi oongaku, iikutu niinima yilwe yagwedhwapo.

Mepya omo mehala moka ha tu kunu iipaluthomwa yetu ya kehe siku, oha tu vulu oku kunamo oombuto dhokwaalukeheshi ikolelela kutya otwahahala oku kuna shike, iilya, omakunde, omapungu, noshotuu.

Omvula ngele oya loko unene sha pitilila, omeya ohaga panuka mo momulonga. Ohaga panukile nee momikunda ndhoka dhili popepi nomulonga ngoka. Aakalimo yomomukunda moka mwa panukila omeya ngano mboka yena uupenda, ohaa kutha oonete e taa ka kwata oohi dhawo dhokweelela, ndhoka dhimwe haa fala komahala gomangeshefelo.

Embakumbaku olyo olyi longithwa li pulule pehala lyontumba opo pushiwe pukunwe iikunomwa yomaludhi nomaludhi. Ngele embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha nee oombuto dhomaludhi nomaludhi ndhoka yahala dho kwaalukehe opo yakune.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomomapya, shina omangulu ngeli ngane nomushila omule, oongombe dhimwe odhina ooninga dhimwe kadhinasha, ongombe ohayi tupe ne omahini nonyama noshipa shawo ohashi longithwa okuningwa omapaya, oongaku ninima oyindji yindji.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Konima sho embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha omaludhi nomaludhi goombuto e taya kunu momapya gawo shi ikolelela kutya oye na ohokwe mokukuna moshike; iilya, omatama, oonyanga, omakunde, oofukwa nosho tuu.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha ne omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Konima sho ya pulula omapya gawo ohaya kutha ne oombuto dha kwalukehe sha ikwatelela kutya oye hole shike etaya kunu momapya gawo oonyanga, omatama, iilya nosho tuu.

Omvula ngele yaloko aantu ohapululitha omapya ngawo nenge yalongemo, aya kunumo ne iilya, omakunde, omapungu, niimeno mbyoka yahala kukunamo, konima sho ishewe omvula yagaluka iimeno ohayi mene otayi tameke oku koka.

Ongolo oshinamwenyo sho mokuti shi na omagulu ga ne nomushila omule. Oshi na wo omayala omaluudhe nomatokele. Ongolo ohayi tupe nee onyama, noshipa shayo ojashi longithwa okuninga iinima oyindji ngaashi uupaya, oongaku, oomuya nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu wo oku tsikwa nomiti dhomi zile. Ohamu kunwa iiyimati ngaashi oomboga, omakunde , omatama, oondungu kehe iikwamboga yakwalukehe. Omakwaava omiti dhomizile.

Owa hala oku kuna iilya, omakunde nenge omapungu? Omvula ngele oya oko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Konima yokupulula omapya ohaya kutha oombuto dhakwaalukehe opo ya wape oku dhi kuna momapya gawo.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Ngele embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha nee oombuto etaya kunu mpoka pwa pululwa komambakumbaku .ohaya kunu nee oofukwa, iilya ,oomakunde, omapungu ,omboga nosho tuu.

Mpsjikunino omo mehala moka hatu kunu iipaluthomwa yetu ya kehe esiku. Ohatu kunumo wo omiti dho kwalukehe. Moshikunino ohatu kunumo omatama, oonyanga, iihakautu, uunawamundesha, omiti dhomikwava, omamango nosho tuu.

Oshikunino omehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu woo okutsikwa omiti dhomizile noongala. Ohatu kunumo nee iiyimati ngaashi omiti dhomaguava, omamengo nosho tuu. Ohatu kunumo iikwamboga ngaashi oondungu, oonyanga, omatama nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga. Oha mu vulu wo oku tsikwa nomiiti dhomizile. Oha mu kunwa iikwamboga yakwalu kehe ngaashi omboga yuushimba, osinach, oonyanga, omatama nakehe shoka wa hala oku kuna mo. Ohamu vulu wo oku kunwa nomiiti dhoongala.

Aakalimo mboka eli popepi nomulonga oyena elago. Aalumentu naankiintu mboka yena uupenda ohaya kutha oonete taya ka kwata oohi dhawo ndhoka haya kala ta yali momagumbo gawo, yamwe ohaya fala komahala gomangeshefelo yakalandithe ya mone iiyemo yawo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iimeno ya kwalukehe. Owa hala omboga, owa hala oondungu nomatama niihakautu? Ninga oshikunino shoye nena. Moshikunino ohamu vulu wo okutsikwa omiti dhomizile, iiyimati nosho tuu.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapaya gawo. Embakumbaku ngele lyapulula epya aantu ohaya kutha oombuto dhokwaalukehe etaya kunu omapya gawo. Ohaya kunu iikunomwa ngaashi omakunde, omahangu, iilya nakehe shoka yahala.

Mokuti omo mehala moka hamu adhikwa iimeno niiyamakuti yomaludhi nomaludhi ngaashi Oondjamba, Oonkoshi, Uumenye nosho tuu. Ehala ndino ohali nana nee aataleli po okuza kiilongo niilongo, nohashi eta iimaliwa moshilongo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga ohamu vulu wo okutsikwa omiti dhoongala nodhomizile ohakunwa nee iiyimati ngaashi oongongo ,omangwaava, omamengo niiyimati yilwe .Iikwamboga ngaashi oospinach, oonyanga nomatama.

Ngele aantu ya mana oku yungula oha ningi nee oshigadhi shoka hashi ningwa noomwiidhi, iiti nomihuya. Moshigadhi muno aantu ohaya tulamo iilya opo yi kale mo yapungulwa yi vule oku liwa komasiku gokomeho.

Omulongo. Omulongo olyo ehala moka hamu kala omeya ngoka haga vulu okulongithwa kaantu. Ohaga longithwa nee okunwa ,,okuyoga iikutu ,oku tekela iimeno,,oku teleka nosho tuu. Momilobga ohamu adhika iinima ngaashi oohi, ookahima, oontangu, omavo.

Moshikunino omo hatu kunu iipaluthamomwa yetu ya kehe siku kuza koonyanga, omatama, oondungu iiyimati nosho tuu. Omo mehala moka hatu vulu okutsika mo omiti noongala. Ohatu kunumo iipalutha ya kehe esiku shi ikolelela kutya otu hole shike.

Ondjuhwa oshinanwenyo sho momapya nopaantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi tekulilwa nokupeya omeya niipalutha ya kehe esiku. Ohayi tupe omayi nonyama.

Ouna ohokwe miimeno ninga oshikunino shoye ee tokunu mo oonyanga, omatama, uunawamundesha, iihakautu nosho tuu oto vulu okutsikamo omiti dhomakwaava, omahapela, omalemune nosho tuu. Otovulu okutsikamo omiti dhomizile dhokwalukehe. Ninga oshikunino nena.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipaluthomwa yetu yakehe siku .Ohatu kunumo iikwamboga niiyimati. Ohatuvulu wo oku tsikamo oomiti dho kwalu kehe. Ohatuvulu wo oku tsikamo noongala.

Omvula ngele yaloko shapitilila uunene omilonga ohadhi udha. Omeya ohaga ponokele momikunda nee dhopopepi. Aakalimo nee yomomikunda ne moka ohaya kutha oonete ee taya kwata oohi dhawo. Oohi dhino oha dhiningi dhawo dhomweelelo dhimwe ohaye dhi fala komahala gomangefeshelo opo yakaningemo iimaliwa yawo.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomomapya shi na omagulu ge li gane nomushila omule. Oshi na wo nooniga dha taalela mombanda. Oongombe dhimwe kadhi na sha ooniga. Ongombe ohayi tu pe ne omahini yo ohayi tu pe nonyama noshipa shongombe ohashi longithwa mokuninga omapaya nosho tuu.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Embakumbaku ngele olya pulula mepya aantu ohaya kutha nee oombuto dhokwaalukehe e taya kunu momapya gawo, ohaya kunu mo nee kehe shoka yahala iilya, omakunde, oonyanga, omatama nosho tuu.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha omambakumbaku e taya pulula omapya gawo. Konima sho embakumbaku lya pulula mepya, aantu ohaya kutha nduno oombuto dhomaludhi nomaludhi e taya kunu momapya gawo; iilya, omakunde, omapungu nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sho momapya. Ondjuhwa oshinamwenyo shoka shopaantu hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa. Ohashi kala nee tashipelwako omeya niikulya. Ondjuhwa ohayi tupe omayi nonyama.

Mokuti omo mehala moka muna omiti niiyamakutu yo maludhi nomaludhi ngaashi oonkoshi, oondjamba, uumenye nosho tuu. Ehala ndino ohali nana nee aatalelipo okuza kiilongo, opo yeye ya tale iinima mbino iiwanawa.

Aantu mboka ha yazi popepi nomulonga, oyo aantu yena elago. Ohaya ningi oonete dhawo eta yaka kwata oohi dhawo. Oohi dhoka ohaya li momagumbo gawo, dhimwe taya fala komahala gomangeshefelo.

Kegulu ngele okuudha omeya gamwe ohaga panukamo , ohaga panukamo etaga yi momikunda dho popepi . Aakalimo yomomikunda moka mwa panukila efundja ohaya kala ya yayekwa unene . Ohaya kutha nee oonete etaaka kwata oohi dhawo. Dhimwe ta ye dhi ningi dho moma gumbo ga wo , dhimwe ohaya fala komahala gomangeshefelo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu tsikwa woo nomiti dhomizile. Ohamu kunwa iikwamboga yokwaalukehe ngaashi omatama, oonyanga, omanyangwa nosho tuu . Ohamu kunwa iinima oyindji ya kwaalukehe.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Ngele embakumbaku lyapulula epya aantu ohaya kutha nee oombuto dhakwaalukehe opo ya kune momapya gawo. Ohaya kunu mo nee iikunomwa ngaashi, iilya, omakunde, omapungu noosho tuu.

Aakalimo mboka yeli popepi nomulonga oyena elago enene. Ohaya kutha nee oonete eta ya ka kwata oohi dhawo. Konima sho ya kwata oohi oha ya fala nee komahala gomangeshefelo opo ya kalandithe oohi dhawo.

Koombinga dhoka aantu kaayena omuloka gwagwana ohaya pululitha omapya gawo etaya kunumo oombuto dhomaludhi ga yooloka. Ohaya longitha omikalo odhindji okudhi tekela ngaashi okutekela noopayipi.

Manga omvula inaayi loka, aakalimo yomomukunda gontumba ohaya fulu nee omithima ya tegelele omvula. Omvula ngele oya loko, omithima ndhino ohadhi udha omeya ngoka aantu haya longitha okuninga iilonga oyindji yindji. Okutekela iimeno, okunuwa kiimuna nokaantu.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipaluthomwa yetu yakehe esiku. Ohatu kunumo iiyimati, iikwamboga ohatu vulu wo oku kunamo omiti dhomizile. Ohatu kunumo iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama nosho tuu. Iinima yimwe mbika ohatu li momagumbo getu, yimwe ohatu fala komahala gomangeshefelo.

Aantu mboka yeli popepi nomulonga oyo yena elago enene. Ohaya kutha nee oonete etaya ka kwata oohi dhawo. Oohi dhimwe oha yedhi fala komagumbo gawo dhomweelelo, dhimwe oha yedhi fala kehala lyomangeshefelo.

Owuna ohokwe moku kuna iiyimati, iikwamboga, omiti dhomizile, nenge omiti dhoongala? Ninga oshikunino shoye nena eto kunumo oombuto dho kwaalukehe.

Omvula ngeke yaloko aantu ohaya aantu ohaya futu omambakumbaku ee taga pulula omapya gawo. Konima sho yapulula omapya gawo ohaya kutha oombuto shokwaalukehe ee taya kunu momapya gawo. Ethimbo limwe ohaya kutha oombuto ngaashi iilya, omapungu, oofukwa, omakunde ee taya kunu momapya gawo.

Moshikunino omo mehala moka aantu haya kunu iikwamboga, iiyimati. Ohamu tsikwa wo nomiti dhomizile. Ohamu kunwa wo iinima ngaashi: omatama, oonyanga, oondungu nakehe shoka ya hala oku kuna mo.

Ongombe osho oshinamwenyo shomomapya shoka shina omangulu ngele ngane nomushila omule, oongombe dhimwe odhina oninga dhimwe kadhinasha , ongombe ohayi tupe ne omahini nonyama, oshipa shongombe oha shivulu okulongithwa omapaya, oongaku nosho tu.

Oshikunino omo mehala moka hatu vulu oku kuna iipaluthomwa yetu ya kehesiku. Ohatu vulu wo oku tsikamo uumboloma noshowo omiti dhomizile. Ohatu kunumo ne omatama, oonyanga, iihakautu uunawamundesha nosho tuu.

Shiyenga sha Nangombe ngele yega dhenge pevi, aantu ohaya kutha nee omambakumbaku etaya pulula omapya gawo, ngele embakumbaku lya mana oku pulula aantu ohaya kutha nee oombuto dhomaludhi no maludhi ndhoka ya hala oku kuna momapya gawo, etaya kunu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga, iiyimati nomiti dhomizile nomiti dhoongala. Opuna omaludhi ogendji gendji giikunino iikunino yomandjembele, iikunino yiikwamboga nosho tuu. Kehe moshikunino oto vulu okukunamo kehe shoka wa hala.

Oshikunino ehala ndyoka hatu kunumo iipalutha yetu ya kehe esiku . Owuna ohokwe miimeno? Oshikunino ehala ndyoka hamu tsikwa omiti noongala. Ohamu kunwa woo iiyimati niikwamboga ya kwalu kehe.

Omuntu ngele okwa moni pokuma pu na evi ewanawa, oha kutha ne embakumbaku, e ta pulula po. Evi opo li kale li li nawa, li wape oku kunwa iikunwa mo. Ohaa kunu nee iikunwa mo yoludhi kehe. Kehe oombuto wu na oto vulu oku kuna.

Aantu mboka ye li popepi nomulonga oyo ye na elago. Aalumentu mboka ye na uupenda haya zi popepi nomulonga ohaya kutha oonete nakehe shoka hashi kwata oohi e taya ka kwata oohi dhawo. Konima ngele oya kwata oohi ohaya fala momagumbo gawo dhosheelelwa dhimwe ohaya fala komahala gomangeshefelo.

Ondundu oya ningwa momamanya ga londathana , ohaku adhika wo iimeno ya menako yomaludhi nomaludhi , mondundu ohamu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi nohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo haya eta iimaliwa moshilongo opo ya tale oondundu dhino, opuna oondundu oofupi, dhimwe oonde.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga. Ohamu vulu woo oku tsikwa omiti dhoma ludhi noma ludhi. Ohamu kunwa nee iikwamboga ngaashi iikapa, iihakautu, uunawandesha, oonyanga, omatama nsh. Omiti dhoma kwaava nadho omo hadhi vulu oku kunwa.

Oondundu odho ehala ndyoka lyaningwa momamanya giilondathana. Ohamu adhikwa iimeno yomaludhi nomaludhi niinamwenyo oyindjiyindji mbyoka hayi zi moondundu. Oondundu odho hadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo. Oondundu dhimwe oomfupi , dhimwe oonde dha londakana oonkwawo.

Ondundu oyo ya ningwa momamanya, kondundu ohaku adhika iimeno yo maludhi no maludhi. Mo ohamu zi iinamwenyo yo maludhi no maludhi. Ondundu oyo ehala ndyoka hali nana aantu mboka haya talelepo iilongo opo yeye ya tale oondundu dhika. Ohaya eta nee iimaliwa moshilongo. Opuna oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iikwamboga niiyimati. Ohatu kunu mo woo nomiti dhomizile. Ohatu kunu mo iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha nosho tuu. Ohatu kunu mo woo iiyimati ngaashi omiti dhomakwaava, omamengo nomiti dhomizile.

Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iipaluthomwa yetu yakehe esiku ohatu kunumo iikwamboga, iiyimati ohatu vuluwo okuku tsikamo oomiti dho kwalu kehe oonyanga ,omatama, oondungu ,iihakautu, uunawamundesha, oomiti dhoma kwava no mamengo nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shopaantu. Oha shi ningilwa nee oshikuku, moka hashi kala ta shi pewelwaa ko iikulya nomeya. Oondjuhwa oha dhi tu pe onyama, dho oha dhi tu pe wo nomay..

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa oongala iiyimati ,iikwamboga ohamu vulu wo okutsikwa nomiti dhomizile ohamu kunwa iikwamboga ngaashi oonyanga omatama ,uunawamundesha ,iihakautu omiti dhomigwaava nomiti dhomimengo.

Mokuti omo mehala moka mu na iimeno niiyamakuti yomaludhi nomaludhi ngaashi oongolo, uumenye, oondjamba, oonkooshi nsh. Ehala ndino oha li nana ne aatalelipo ku za kiilongo niilongo, opo ye ye ya tale iimuna mbino yi li mo.

Ondjuhwa oyo oshinanwenyo shopaantu oshoka ohadhi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tayi tekulilwa. Ohayi tupe onyama, uuyuhwena nomayi.

Omvula ngele oyaloko unene shapitilila omulonga ohaga udha. Omeya ohaga panukamo nee eetagayi pomikunda dhopopepi aakalimo aakalimo yomomikunda dhino mbaka yena uupenda ohaakutha nee onete etaa kakwata oohi dhawo. Konika shoyakwata oohi ohandhi ningi dhomoma gumbo gawo gosheelelwa dhimwe ohaa fala komahala momangeshefelo.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga, oongala nomiti dhomizile. Ohamu kunwa iikwamboga ngaashi oondungu, oonyanga, omatama, uuna wandesha, omiti dhomi kwaava, omamengo, omapapaye nosho tuu.

Ondundu oya ningwa momamanya giilonda ohaku adhika iimeno oyindji yomaludhi nomaludhi ko ohaku zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi etitha iimaliwa moshilongo oshoka ohadhi etitha aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye yatalelepo oondundu dhino. Opena oondundu oofupi dhimwe oonde.

Omvula ngele oya loko uunene shapitilila omulonga oha gudha omeya. Omeya ohaga panukile ne momikunda dhopopepi. Aakalimo yo momikunda ndhono dha panukila omeya ngono ohaya kutha oonete etaya kwata oohi dhawo ndhoka haya ningi dhomwelelo dhimwe ohaya fala komahala go mangeshefelo.

Oondundu olyo ehala ndoka lya ningwa momamanya ga londakana. Koondundu oku na omiti niinamwenyo oyindji yindji yomaludhi nomaludhi. Ohadhi nana nee aaantu mboka haye ya ya talelepo oshilongo. Opuna oondundu oohupi, po opuna dhika oondendeka.

Ongombe ishinamwenyo shomomapya shina oombiga omahulu gane nomushila omule. Oongombe oha yi tu pe ne omahini, oshipa shayo oha shi longithwa woo oku ninga iinima ngaashi oongaku niinima oyindjiyindji. Oha shi tupe wo onyama.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwambonga niiyimati ohamu tsikwa woo nomiti dhomizile. Ohamukunwa iikwambonga ngaashi oondungu, omatama, oonyanga, omakembilyi, osipinatya nosho tuu. Ohamukunwa iiyimati ngaashi omakwaava, omamengo nosho tuu.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku ee taya pulula omapya gawo konima nee omambakumbaku gapulula aantu ohaya kutha nee oombuto dhokwalukehe ee taya kunu momapya gawo. Iilya, omakunde niiyimati mbyoka ya hala.

Mokuti omo mehala moka muna omiti niinamwenyo yomokuti mbyoka hakutiwa iiyamakuti oondjamba, uumenye, oonkoshi nosho tuu. Iiyamakuti yimwe ohayi li omwidhi yo yimwe ohayi li onyama.

Aantu mboka yeli popepi nomulonga oyo aantu yena elago enene. Aalumentu naakiintu mboka yeli popepi nomulonga ohaya kutha oonete etaya kaneta oohi dhawo.

Omuntu ngele okwa mono okahala ke kontumba keli pokuma okawanawa oha kutha embakumbaku eta pulula po . Oha tula po uuhoho eta shasha po omeya oha kutha ne oombuto ndhoka a hala ena ohokwe mudho etakunu po, Shampa iimeno mbino ya mene ohali yimwe ta fala komahala go mangeshefelo

Ondjuhwa oshinamwenyo shopaantu shomomapya ohashi ningilwa nee oshikuku hoka hashi pewelwa iikulya nomeya .Oondjuhwa ohadhi tupe onyama dho ohadhi tupe nomayi.

Mepya omo mehala moka hamu pululwa noku limwa, e tamu kunwa iimeno ngaashi iilya, omakunde, omapungu nosho tuu ,e ta yi mene opo yi vule okupalutha aanegumbo ayehe.

Momapya omomehala moka hamu tulwa iikwamboga niiyimati, ohamu vulu wo okutsikwa iimeno yakwalu kehe ohamu kunwa neiikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, uunawamundesha, iihakauto nosho tuu.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga, ohamu tsikwa wo nomiti dhomizile. Ohamu kunwa iikwamboga ngaashi oomboga dhomaludhi ngaashi omakembindji, ohamu kunwa iinima yokwalukehe.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo, konima shoo embakumbaku lya pulula aantu ohaya kutha nee oombuto dhokwaalukehe etaya kunu momomapya gawo , iilya, omapungu omatama niikwamboga noshotuu, shiikololela kutya oyena ohokwe mushike, ohaya tsikemo wo nomiti noongala.

Efundja oha li etelele oohi odhindji. Ngele olye ya momukunda gwontumba aantu oha ya kala yanyanyukwa oshoka oha li etelele oohi. Aantu oha ya kutha oonete eta ya kakwata oohi dhomaludhi.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu tsikwa wo nomiti dhomizile noongala. Ohamu kunwa iiyimati oyindjiyindji yomaludhi nomaludhi niikwamboga yomaludhi ngaashi oonyanga, omatama , oondungu, iihakautu, uunawamundesha noshotuu.

Ombilya ngele yaloko , Aantu ohaya kutha ne omambakumbaku, omatemo etapulula omapya ngawo, Ngele yamana okupulula nenge okuhelela, ohaya kutha ihe ne uumbuto etaya kunumo iikunomwa mbyoka yahala, omvula ngele oya tsikile nokuloka iimeno ohayi mene otayi Kala yanzinza nawa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shomomampya shoka shina omagulu geli gane nomushila omule. Oongombe dhimwe odhina ooniga oonde dhatalela mombanda dhimwe kadhinasha. Ohayi tupe ne omahini nonyama, noshipa shadho ohashi vulu okulongithwa okulonga iinima oyindji ngaashi, omapaya, noongaku nosho tu.

Omvula ngele yaloko aantu oha ya kutha omabakumbaku eta yapulula omapya gawo. Oha ya pulula omapya gawo eta ya kunumo oombuto ngaashi iilya, omakunde, oofukwa niilya Wala nosho tuu.

Okuti olyo ehala ndyoka lya thitakana ndyoka li na iithitukuti oyindjiyindji yomaludhi mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Omu na nduno iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba, oonduli, uumenye, oonkoshi nayilwe oyindjiyindji.

Ondunda olyo ehala ndyoka lyaningwa momamanya galindathana ohaku adhika woo omuti dhomaludhi nomaludhi niinamwenyo oyindji yomaludhi Oondundu odho hadhi nana aatalelipo mboka yaza kiilongo niilongo. Oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha omatemo e taya limi omapya gawo, opo ya vule okukuna mo iikunomwa yomaludhi nomaludhi. Ohaya vulu nduno okukuna mo iikunomwa ngaashi omakunde, omapungu, iilya niinima oyindjiyindji.

Moshikunino omo mehala moka hamu kunwa iikwamboga niiyimati. Ohamu vulu wo okukunwa omiti dhakwalukehe. Omo hatu kunu iipalutha yetu ya kehe siku ngaashi iilya, omatama, oonyanga, oomboga nosho tuu.

Aantu mboka hazi popepi nomulonga nenge nomeya gotumba oyo yena elango enene, aalumetu mboka yena upenda oha kutha ne oonete ota kakwata oohii dhawo , konima sho yakwata oohii dhimwe oha fala komagumbo yakatulepo dhimwe taya fala komahala gomangeshefelo.

Moshikunino omo mehala moka hamukunwa iikwambonga ni yiimati, oha mukunwa iiyimati yomaludhi no maludhi ngashi omamengo, omakwava, nomiti dhomizile, noongala hamukala ne iikwambonga ngashi onyanga, omatama, oondungu nosho tu.

Ombaka oshinamwenyo shomomapya. Ombaka oshinamwenyo shopantu shoka hashi ningilwa oshikuku hoka hashi kala tashi tekulilwa. Ohashi kala tashi pelwako omeya niikulya ohashi tupe onyama nomayi.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shina omagulu gane nomushila omule. Oshina wo omayala omaluudhe nomatokele. Ongolo ohayi tupe onyama yo noshipa shawo ohashi longithwa iinima oyindji yindji ngaashi oongaku.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha oombakumbaku etaya pulula omapya gawo. Konima shoya pulula omapya gawo ohaya kutha oombuto dhakwaalukehe etaya kunu momapya gawo iilya, omakunde, omapungu noofukwa niimeno yilwe.

Ongombe oyo oshinamwenyo sho momapya, shina omagulu gane nomushila omule, oyina wo oombinga dha talela mombanda, ohayi tupe ne omashini nonyama. Ongombe oyina oshipa shoka hashi longithwa oku ninga uupaya, uumwiya noongaku.

Omvula ngele oya loko , aantu ohaa ne omambakumbaku e taa pulula. Ngele aantu ya pulula momapya, ohaa kutha ne oombuto, ngaashi iilya, oofukwa, omakunde, e taa kunu momapya gawo.

Omuntu ngele okwamono pokuma puna evi ewanawa ohakutha etemo nenge embakumbaku ye eta pulula po. Konima sho apulula po ohakutha oombuto dhomaludhi nomaludhi eta kunu po.

Ondundu oya ningwa momamanya giilonda, kondundu ohaku adhika wo iimeno yomaludhi nomaludhi. Mondundu oha mu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi, nohadhi nana aataleli oku za kiilongo niilongo mbyoka hayie eta iimaliwa moshilongo.

Ondundu oya ningwa momamanya giilondakana, oyi na woo omiti noha mu zi iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi nana ne aatalelipo, mboka haya zi kiilongo niilongo nokomahala gamwe nohasheeta iimaliwa moshilingo.

Oshikunino omo mehala moka hatu kunu iipaluthomwa yetu ya kehe esiku. Ngaashi oonyanga, omatama, uunawandesha nosho tuu. Ohamu kala woo niiyimati ngaashi omakwaava, oongongo nosho tuu. Ohatu kunu woo noku tsikamo omiti dhomizile dha kwalu kehe.

Mokuti omo mehala moka mu na omiti niiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaashi uumenye, oondjamba, oonkoshi nayilwe. Iiyamakuti yimwe ohayi li omwiidhi nayimwe ohayi li onyama.

Aakalimo mboka ye li popepi nomulonga oyo aakaalimo ye na elago. Aakiintu naalumentu mboka ye na uupenda ohaa kutha nee oonete e taya ka kwata oohi dhawo. Ndhoka dhimwe haya fala momagumbo gawo dhosheelelwa, dhimwe ohaya fala komahala gomangeshefelo.

Owu na ohokwe momiti? Ninga oshikunino shoye nena . Moshikunino omo mehala moka hatu kunu iikwamboga niiyimati. Ohatu vulu wo okutsika mo uumboloma nomiti dhomizile. Ohatu kunu mo iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, oondungu niihakautu. Ohatu kunu mo omiti dhiiyimati ngaashi omiti dhomakwaava, oongongo nomamengo nosho tuu.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Aantu ngele embakumbaku lyapulula mepya ohaya kutha nee oombuto dhakwaalukehe etaya kuna momapya gawo. Ohamu kunwa nee iikunomwa ngaashi iilya, omakunde, omapungu, oofukwa nakehe shoka yahala.

Miikunino omo mehala moka hatu vulu oku kunamo iipaluthomwa yetu yakeshe esiku, oha tu kunu mo nee iikwamboga, niiyimati . Oha tu vulu woo okutsikamo omiti dhomaludhi nomaludhi. Oonyanga, omatama, oondungu, iihakautu, nayo omo ha tu yi kunu.

Onkanga oyo oshinamwenyo shina uutotona uutokele noluudhe. Onkanga oshinamwenyo shomomapya hashi ningilwa oshikuku moka hashi tulwa tashitekulilwa onyama, ohashi tupe woo nomayi.

Ondundu oyaningqa momamaga ilonga. Kondundu ohaku adhikwa iimeno yomaludhi mo ohamu zi wo niinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo mboka haya eta iimaliwa moshilongo, ye ye ya tale oondundu dhino.

Mokuti omo mehala moka hamu adhika iimeno niiyamakuti yomaludhi nomaludhi. Iiyamakuti yimwe ohayi li omwiidhi yimwe ohayi li onyama. Iiyamakuti ongaashi oonkoshi, oondjamba, oongolo nosho tuu. Omahala ngano ohaga nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Omvula ngele oya loko aantu ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Ohaya kunumo iimeno yomaludhi nomaludhi ngaashi iilya, omakunde, omapungu noshotuu.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kutha nee omambakumbaku taya pulula omapya gawo. Konima sho ya pulula omapya gawo aantu ohaya kutha nee oombuto dhomaludhi nomaludhi e taya kunu momapya gawo; iilya, omakunde, omapungu nosho tuu.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shomomapya. Ohayi ningilwa oshikuku mpoka hayi kala tayi pewelwako iikulya nomeya. Ondjuhwa ohayi tupe onyama nomayi.

Momuthigululwakalo gwaawambo aantu oya simaneka oshimbombo . Oshimbombo osha telekwa nuusila womahangu nohashi liwa nee kaawambo sho oshasimana unene. Oshimbombo ohashi liwa nee nomuhoka gonyama oomboga oshigali nosho tuu.

Omvula ngele oyaloko, aantu ohaya kutha omambakumbaku eta yapulula omapya gawo. Ohaya kunu ne oombuto dhomaludhi nomaludhi, shiikolelela kutya oyahala okukuna okukuna tyike, iilya, omakunde, omatama noonyanga, iihakautu nosho tu.

Moshikunino ehala moka hamu kunwa iiyimati niikwamboga ohamu tsikwa nomiti dhominzile. Ohamu kunwa wo iikwamboga ngaashi oonyanga, omatama, oondungu nosho tuu.

Ovula ngo oya Loko oyindji omulonga ohagu udha ,ngele ogwa udha omeya gamwe ohaga panukamo ta gahi momikunda dhopope .Aakalimo yo pomikunda dhopopepi ohaya kutha onete eta kwata oohi dhawo eta fala komagumbo gawo ,dhimwe oha fala komashala gwo mangeshefelo

Ondundu oya ningwa momamanya gi ilondathana. Kondundu ohaku adhika iimeno yomaludhi nomaludhi ko ohaku adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo mboka ye hole okudhi londa noku eta iimaliwa moshilongo.